iimaliwa oyo yili yasimana unene notayi dhana onkandangala monkalo ndjino yopaife. Ohatulongitha iimaliwa okulanda iilongitho mbyono twapimbwa okwiinyenga monkalo yetu yesiku kehe, iikulya, okufuta omeya, okufuta oohauto nosho tuu oyina iilonga oyindji.

Okatafula nuupundi wako wokulila Okatafula nuupundi wako wokulila hano uunene ohaka adhika mondunda yokutelekela ndjono hayi ithanwa okombitha nenge elugo mpono hapu longithwa kaanegumbo ngele oyamana okuteleka, taya kuutumba pamwe taya li iikulya yawo pamwe ya nyanyukwa, tangi.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo oshipungulilo shono aantu haya longitha oku pungula iimaliwa yawo, ongele iiyemo, ongele omagano nosho tuu. Oha ye longitha oku tulako oshimaliwa shawo, tashi kala nduno hono, yo ta ye shi kutha ko uuna ye shi pumbwa

Iilongitho yomegumbo ngaashi oombete, iipundi mbyono hayi ithanwa omatyofa, oosikopa niipundi wo yonailona. Ohayi longithwa momagumbo okukaleka egumbo lyoye tovulu okutula mo iinima yoye ngaashi, osikopa totula mo oongaku nenge iikutu, ombete yokulala niipundi yokukuutumba.